ha nu wodiyaani zaammaana maayo keettati maayuwaa beeni xilaataa woykko dunguuzaa eekkidi keehippe lo'iyaaban giigisoosona.

asaa naati bantta heeraa loyttidi naagawu kooshshees. xooqqa heeraan de'iyaa asay ba heeran mittaa tokkidi biittay di'uwaan beennadaan nanganawu koshshees.

Xadeeranne qommora beettiya naa''u oydeti aybbippe meretidoona. duuniyappe xade baggaranne qommo baggara de'iyaa naa''u haattay aybba getetti?

xoonuwa giya erissuwan xaafetida haattay nu shaafaa uyiyo haattaappe aybba dunnatettay de'ii?

sinttan uttada karetabaa bola bagaara maayada uttuda yelaga na'iya ayba geetettay? i yuushuwan de'iya i lagetti ayba geetettiyona?

hiittaa mayuwaa bayziyoo man"iyaa aybaa zal"e man"e giyoo? zo'o shuraabiyaa maayidda na'ay kuushiyaan oyqqido maayoy ayba getteeti?

Heezzu qeeri naati ueqqidoosona. etappe naa''ati issi mala maayuwaa maayidoosona. eti mayyido maayuwa meray ay male?

oyddu issippe utida maccasa gidon cimmiyage oone? eta gidon naa"ay shaashiya qaccidosona. naa"ay qaccibeenaage oonee?

baaziliinee nu bollaa bullaalappe shiiccisanawu qassi phalqqetiyaa bollaa shiiccisanawu maaddees.

Nu Wolaytta sooddo biida asay abeeti issi ogiyan de'iya erissuwan Wolaytta dosaysi giya xuufe diyagee xoosso lo'enakka! keehippe lo''ees.

haree so meedosaatuppe iissuwaa. ikka asaara issippe de'ees. haree tookkanawu maaddees. yaanne haanne aasay baana kooshidabaa tookisiddi epees.

samntaa xeeray meraa dumayaaga waaniis giyo? ikka maliyaga giyo?

Naa''antto kifiliyaa luxetta maxaafa bollan de'iyaa misiliyaan naati oyqqo maxaafay dumma maxaafay dumma naata woygganassi koyddi hagaa giigissidona! hi! keehippe iitees.

Kattaa giddon aappun phuphuleti beettiyona? Eta giddon ayba ayba atakkiltetti de'iyonaa?

seeraa nangiisiyagee ay oottidi de'ii? a achchan de"iyaa mittaa woygidi xeesiyoo?

keettaa geeliyoo giiddo kaariyaa ayba meraa tiyyetti uttidee? appe kare baggaara de'iyaa miittay aybaa miittay?

siini giddon de'iaa ho'iya ushsha aybba giidi xeessiyo ? siine uttido hegga aybba giyo?

Seeraa bonchchissiya asaa maayuwa maayiydaagee ayi oottidi de"ii? I maayiddo maayuwan hashiyan de'iya salo meran xaafettidaagee aybee?

Nu soon keettay puulayanaw go'ettiyo magalashshoti puulappeaadhdhidi aybba maagiyoona? eta go'ay aybbe?

Dere dere! Yelaga macca naati huuphiya bollan tiyetiyo hara meera gujjiyoge xoosso ayba lo'i! Keehippe lo'ees.

Beni wodeppe ha'ikka nu go'etiyoobappe issoy kushiyaan merettiya hiila oosuwaa. ikka jabbananne siniyaa.

koloy beni wodiyaan beni asay de'iyo keettadan go'etiddo soho; ha'i nu wodiyaan qassi asay zanaqanaw byo soho.

luxxetta keettay tamare ubbay timirtiyaa tamariyo sohuwa qassikka eraa demidi banakka ba biitakka dichchiyo sohuwaa luxxetta keetaya.

Issoy eqqin issoy uttin eqqidaagee hankkuwa huuphiyaa waattide de'ees giyo? eqqidaage wottido qophiya mera aymale?

Sintta baggara eqqidi kushiyaa xaaxxid eqqi uttida yelaga bitanee ay oottide de'iyaaba milati? appe guyyeera de'iyaa keettati aybba keetta giyoona?

Erissuwa bollan de'iyaa xuufiyaa Wolayttato donan woyggidi birshiyo? xade baggan de'iyaa na'iyaa ay ootaydda diyaaba malati?

Bootaa maayidi na'iyo tooki uttida bitaneene huuphiyan woykko somuwan qachidobay ayba geetetti? ha zal;e keettay ayba geetetti?

Kissiya kushiyaa malatide biittay moretaaga aybba beessii! kissiyaan kushiyaa yeddidi ootorettidi de'iy! haga yeekanaw koshiyaaba gidene! Ollay de'iyaaga be'ide ay ufaytti ay miicci!

Gapatee aybbippe meretii? ikka qa asay aybbassi go''etti? aybba nuussi go''aa immi?

Ashuwa kattiyogaa cora ogiyan shaakkeettees. Etappe issoy bashiyan qolidi sha"iyoga sha"idi issippe ufayttidi miyo katta.

Goshshan zerin mokkiyabatuppe issoy badalaa, badalay melanaashin tiyan diishin doyissin meettes, melidaagaa gaaccissidi oyittaa meettes.

Wuyii! keehippe iitiyaaba baw de'iyaa karetettetara buchchi de'iyaagara na'i diyaage aybba iiti! buuchchaa qanxxisene!

Cima aayeeranne issi yelaga naa'ara hokkidi shammide diyoobay aybee? yelaga na'ay bolaaliya xeessan qachchidobay ayba geetetti xeesettii?

Isilaama yelaga maccaa naati eti maayiyo maayoy qamisse diyaage abeeti lo''ees! qamissekka eti maayiyo bollara xaaxxiyo sharbbekka keehippe lo''e.

aappun jaggira keettati de'iyoona? Issi keetta lanqqiyaan de'iyaa haatta duqqiyo miishsha ayba giidi xeesiyo?

Asay yuushuwa dooddidi be'iiddi de'iyo ispporttiya ayba giidi xeesiyo? Anne aappun yelagay shiiqidi kaa'ii?

Yelagati issippetettan shiiqidi kaa'iiddi qoomettidi kaa'iiddi de'iyo kaassaa ayba giidi nu doonan xeesiyo?

Beni wode wolaytta wogaan shankkan xoonida Aawati toggiyoge paraa. Paraay xoonuwa beesees.

Yelaga attuma naati issippe shiiqidi ya baggaaranne ha baggaara issippe qoomettidi ka'idi de'iyo kaassaa ayba giidi xeegiyo?

Dorssata ubbaa shiishshidi ayba kaamiyan ekkidi biiddi de'iyoona? Eta giddon karetta meray de'iyo dorssatu paydoy aappunee?

aammano keettatun daaro seeray dee'oosona. eettappe iissoykka naxaalaa maayidi banttana kaamidi biyoo siraataa.

xoossay geeshsha inttekka geeshsha kiite giya xuupee awan utti uttide sintta baggaara eqqida cima aaway aybaa kushiyan oyqqi uttide

puula bollan de'iya xuufee woyi sintta paggaara de'iya ciishshatu meray ayba mere?

oduwaa asaassi daro cora ogiyaan gattees. cora ogiyaan gaatiyaagetuppe issi ooso keettati wollaytta oduwaa ooso keettata.

Tuukiya uyiyode ay asaane pashkki gida gallassa ufayttidi attanawu maadess. Tukke ubba asaasika koshshees.

Yelaga naati ba biittaa dossiyoode aybbeeti lo"ess! Koyruwaan diyo ba heera dossirggidi ba biittaa dossir de'iyoode hega mala naatudan lo"o asi baa.

Namissido asay atto mi kalagaakka ma ma giya quma Abeeti badala doyssi diyaage, maatti diyaagee, bilanddoy diyaage abeeti lo"essi!

Ayba siraatee hagee? Qeeri naati sinttan yelagay eqqin cima asay guyyeera gidduwan metootana koshshii? Eta sinttawu aattidi yelagaa guyyeera wottanawu koshshennee?

keettaa yuushuwan de'iya qomooranne xadeera de'iya aifiyaa immiya mittata aybay keettay aymala mera tiyetti uttidee?

yeechchaa bollan qoletti uttida oittaa gidduwan de'iya katta ayba giidi teegiyo i uttido miishshaekka aybee?

otoi woikko baattai aibippe merettii? eta mel7iya asatu sunttaa aiba gi xeesiyo? bolla baggaara otuwaa tuccidagaa aiba giyo?

Macca asay allaga huuphiyaa ba binnaanaara gattidi oyttanau go'ettiyo miishsha aybaa giidi xeessiyo? Suntta aybe?

Supper Markkeetiyani woykko giiyani nuna kooshidabada geelidi soosi maadiya uba aynete qimemaqimeiyappe biidi katta gakkanawu demiyo sohuwaa.

luxxetta keetani luxxanchati ooratta zamanabani computeriyani xana"iyossa getetessi.

yelagati issippe shiiqidi aybisi ufayttiddi kaa'iddi de'iyoona eti qomo baggaara maydo maayoi aibaa bessi malaati

nu som77uwan aibakko xuuqqi xuuqqidi kiyenna mala nu go7ettiyo puula miishsha aiba giidi xeegiyoo?

xuggunnidi goiniiddi de7iya asatu ammanoi aiba geetettii? etappe guyye baggaara de7iya hemettiiddi deya asai ai oottiiddi de7a asai?

ogiyaappe guyyeessan de7iya kaamee imettanau wolqqa immiyaaagee de7iyo keettaa aiba zal77e keetta yaagidi xeegiyo?

Qeeri naatu huuphiya daddi giigissoogan xeeran gozddaa naaqqoogee I lo'iyo lo'oyi na'i diyaro hara hara asa malatissiigis.

Xoosso Xoosso! kolo giddo biidi laggeta ubba shiishshi ekki biidi kaa'iyo kaassay abeeti lo''es abeeti! ubba siqoy haa gujjesikka.

sinttaara de'iya yela ga na'ai yushiyan oyqqi uttidi xeelliiddi de'iyoobay aiba geetettii alanqqen de'iya miyoobaanne uyyoobaa gidi dabati aybe?

Asa ubbaykka ba puulaa ba geeshshatettaa nangganawu koshshees. Hegaa giddon macca asay dumma bana nanggoosona. Heettees. Hegan konssiileer giyogee gee ayfiya xaphuwan tiyidi banttana loyttiyooba.

naa'u toho kaameti suntty ayba geetetti xeesettiyoona ?erissuwaa bollan de'iya qaalay ayba doonan xaafettide?

xiixa ashoy uttido karetda buquraa aybagi xeesiyo guyye baggaara naa'u tigetti uttida oshshay ayba ushsha' geetettidi xeegetti?

wontimaatta guuran denddidi isporttiyaa oottiyoogee abeeti i lo'iyo lo'ees, wolqaama kessees, polo payyaa immees, keehippe lo'iyaaba

maxaafan bolla baggaara de'iya naa'u banddiratuppe issoy salo merabotanne zo'uwaa gidduwan jagiira keetta' de'iyo banddiray awa biittaa banddire?

Wolaytta wogan macca asay bullukkuwa doshuwa maayiidi attuma asay qassi deiya maayuwa wogaagaa maayidi xurumbbaara zayyiyaa ekkidi duriidi yexxiidi kayo wogaa dees.

Meray maata mera giididi naa"u xohuwankka baaca malaqan xiyaaagee de'iyo do'uwaa ayba giidi xeessiyo?

Alleeqo keettatun aybay aybay bayzetti qamisiyaa maayidi shemppoy baynna deqqidabata ayba giidi xeesiyo?

Kushshiyan giiggiya hiilati etikka duppaappe giigiyaageeta hegeetu giddon samppaa, zazzariya, zazzaree, zazzaranawu maaddees, samppay punanawu maaddees.

Asaa naata puulayiyagetuppenne geeshshatetta naagoogaa odiyabatuppe issoy shittuwa, shittoy woykko sawiya meran giggiyaaba.

xoqqa deriyaaheeran de'iya asaa aiba giidi xeegiyo deriyan mittay tokettana xaykko aybi hani?

yelaga na7ai aibissi kushiyaa miiccidi uttide? appe qommo baggaara de7iya biyaa shaafaa aiba shaafaa giidi xeesiyo?

Sinttan eqqa na'eesii bota tiraa heeran de'iya asa misile o misile? guyye baggaara naa77u maattaa malati eddugetta woli iddi deebati aybate

galchchan uttida attuma asaa paidoi aappune? eta giddon qoophiyaa wottidai aappun asee?

aappun pitaleti de'iyoona? eta giddon issi issi mala gidida aappun pitaleti de'iyoona?

Alleeqoti asaa naata puulayiyabatuppe issoota. Etankka maccaasay qooriyan wottiyo worqqaa, hayittan wottiyo worqqaa, kushiyan wottiyo worqqay de'es.

ha wodiyan zamaana gididda yetanchchati go'ettiyo miishatuppe issuwa gididda kiiborddetta geetees, ikka asay durana mala oottiyaageetuppe issuwa.

yelaga na'ay eqqidi maayido maayuwaa ayba giidi xeesiyo i eqqido sohuwa ayba giddone?

yettan issippe kaayiidi de'iya yela gatu giddon issoy dummatiyaabaa mayis i zokuwan wottido calay ayba medoosa calee?

usuppunttaa kefiliyaa eeraasainisiyaa maxaafaa bollan de'iya xade baggaara de'iya zo'o malaatay zo'uwan xaaxetti uttaagee aybaa malaata.

Bootta meray de'iyo nu maayuwaa yeeggiyoogaa suntta ayba gi xeesiyo? alanqqen qommo baggaara de'iya zo'obaa aybee gi xeesiyo?

Qoodan cora gidiya ammanuwaa kaalettiya aawati maayido maayoi ayba geetetti xeegetti? sintta baggaara de'iya aawaa kushiyaa wottido maxaafaa ayba gi xeesii?

naa77u yela ga naati naa77u cima aawata bonggoidi ai oottiiddi de7iyoona hegaa oosuwaa sunttaa ai bagi xeesh

jagiira keettaappe huuphessaara de'iya saro meran giigida malaatay awa ayba ooso keettaa malaati guyye baggaara de'iya toopphiyaa banddiray ay mala mera oyqqite

shucchaa issi saashiishshidi tangguwan tangguwan ayssi dooridona ? xade baggaara de'iya maccaara kushiyan oyqqido' gee ayba geetetti?

salo meran tiyeettidaagan a bollan gidduwan uuttay garssaara kuwaasee appee zokkossan dungguzai garssa baggaara cora kushee shiiqo malaataa o malaataa giyo

Zadaloy so medoosati eqqanawu A gattidi yaanne haanne qaaxxenna mala gattidi qachchiyo sohuwa. Etan booraa, miizziyo paraa h.h.m qachchiyo sohuwa.

qodan cora gidada yeellagati maaran eqqidi issi kushiyan tooraa oiqqidi issuwan aybaa oyqqidona. eta gidduwan deyiya wogga bitanee maydo calay ayba cale?

nuuni soni go'ettiyo miishshatuppe issoy xaaruwaa xaaroy aybaasinne ay tiganawu maddii?

Ferniicheriya keettan giigiyageruppe issoy so asa issippe uttidi katta miyo oyddeti woykko tabel giyoogeeti giigoosona.

naa'u issi maaran de'iya zal'e keexxa ayba giidi xeegiyo etinne ayba maaduwaa yelagga naatussi immiyona?

attakilitetuppe issuwaa gaden saadoonan mukkees i teeridi nuuni go'ettiyo miishsha sunttaa ay baggii xeesiyo?

Goshshan zerin mokkiyabatuppe issoy gaashiya geettees. Gaashee boottaanne karettaa gini dummatettoosona. Naa''awu shaahettoosona etappe melin qoxxidi buddeenaa meettees.

ammano keettatun xoossay, xoossaara asay gayttiidi, ufaytiidi sa'aabaa agidi saluwaaba xala qopiidi erido woykko awaajettiyo soho.

bullachchaa siraata poliiddi de7iya azinanne machchoti uttido medoosai aiba geetetti xeegettii?

lokkomaanne badala issippe walakkidi doissoogaa ayba giidi xeesiyo lokkomaappe garssa baggan lokkomaara badalaara qolido gee qassi ayba geetettii

Ammano giyobay issi asay bana ashees bana aybappe nangees giyogaa ammanettidi Xoossadan goyniyogaa gidees.

aappun shaateti de'yoona? shaatee aibaasi maaddi ikka aybippe merettidi goyii?

usuppuntta kifiliyaa luxiyo wolayttatto maxaafai mirai ai malee xade baggaara de'iya tamai gidduwan de'idi xadeera maxaafay diyo malaatay aybaa malaati?

erissuwaa bollan de'iya gidduwan karetta meran xaafettida misilee aybaa misilee karen geliiddi de'iya na'ay aybaassi geliiddi de'ii

Mittaa ayipetuppenne ataakiltiyaappe issoy muuziya. Muuze mitta ayifetuppe issuwa. Hegeekka darobawu maaddiyaagaa.

Sinttaara de'iya yelaga macca na'iyaa maayido maayoy aybaa maayuwaa geetetti xeegettii? A kushiyan naa'u baggan biradhdhiyan wottidogee ayba geetettii?

maaran eqqida ichchachu miishshati nuussi aibaa go7iyoona? nu bollai waaniyoode eta tiyettanawu koshshiyo?

ha kushiyan oosettida somiishshaa ay bagiyo aybissi maaddii a bollan de'iya mirati aappunee

haatta meray de'iyo mattoyiya ushshaa sunttaa ayba gi xeesiyo a sinttan de'iya hireggaara de'iya ushshiyo ayba giidi xeesiyo

Wolayttan de'iya polotikaa qaattiyageeti wolayttassi yelagaa maabaraa kessido wolaytta biittaa banddiraa.

Som'uwaa galbbaa tiyeettiyoogaa ayba giidi xeesiyo? Xade baggaara de'iya zo'uwan de'iyaagaa awaa tiyettiyo?

Yettay daro ogiyan yootettees. Eta giddonkka asaa na'ay ufayttikkokka hegan ba garssa qofaa aattiyogaa gidishin azzanikkokka hegan yeekkiiddi aattiyogaa gidees.

Medoossati naa"awu shaahettoosona. Etikka kare medoossaanne so medoossaa giidi shaakkeettes. Kare medoossati bazzuwan de'iyageeta woykko dooza giddon de'iyageeta so medoossati asaara issippe bochchennan diyageeta.

cora attu maasainne maccaasay issippe shiiqidi dungguza maaydaageeti awa biiddi diyaabaa malatii eta giddon corattia asay oyqqidoogeenne aybe?

oyddu meran gigida banddiraa salo meran boottannne zo'uwan gidduwan jagiira keettaa karettan mel'ido banddiraa awa eeraa banddiraa giyo

payduwan cora gidida yelagati kolo giddon ay oottiyoona sinttaara eqqida issi mala maayuwaa mayida na'ay oyqqidoi mittaa aybba gii xeesiyo

yelagga attuma naati kaa'iiddinne yeettan duriidi de'iyoosan naa'u heeraa moottaa qonccissiya maayuwaa maayi uttidosona. awanne awa biittaa heeraa qonccissiyoona?

bitanee goshshaa gidduwan eqqidi ayba pessidi de'ii i ba huuphiyaa bollan wottido heraggay ayba geetetti xeegetti

yelaga na7ay maayiddo maayuwaa meray aybbe? maayuwaa sunttaa aybba gi xeessiyo? i kushiyan wottido aleequwa aybba getettii?

Bullachcha galla puulayiyooga koshshees, puulayyiyo oge qassi guyyeera de'iya mushshurati uttiyo gelettiya asatuppe guyyeesa giigissiyooge puulayyiyooga gettees.

Ambbassaderiya woykko issi mala maayyoti ha'i wodiyan yiida ooratabatuppenne oorata maayotuppe issuwa. Ikka attumassay ba bulachcha galla maayanaw dumma pograme diyo saatiyan maayyanaw maaddees.

Otoy hiillanchchatu kushiyan giigiya urqaappe merettiyaba. ikka haatta wottanawu beni wodiyan asay go"etiyooba.

naa'u tohuwan himettiya kaameti aappunee qoodan eta giddon aappuna tussee bootta uttiyoosay de'iyoy

cora mizzaa shiiquwaa aiba gi xeesiyo? eta kaalettiya asaa aibaa oottees woikko waanes giidi xeegiyo?

Gifaataa badalayi gakkiyo wodiyan aayyiya, aaway, naati biidosaappe harasaappe ubbayi shiiqin issippe uttidi sa'an yeechchaa hiixxidi qumaa miiddi siiqoyi gujjin diyo.....

Luxetta keettatun cora maxaafay issisan de7iyo sohuwaa ayba giidi xeegeti? Naati paacee gakkin issisaa shiiqidi uttidi xannayoosay awa geetti?

Maaran eqqida so medoosata ayba giidi xeesiyo? Jagiira keettaa huuphe baggaa kamiyoy aybaanee?

Beni wodiyaan asay keexxiyoo keettatuppe issoy jaagira keettaa. ikka kexettiyoobati mittaa, meega mittatupenne duppaappe keexettees.

Asa na'ay ubbaykka ufayttanawu bessees. ufayttanawu bessiyoo sohuwappe issoy zannaqa sohota getettoosona. miiddi uyiidi kaa'iddi bantta laggiyaara asay sohuwaa.

Asay kaamiyaa toggidi issi heerappe woykko issi ambbappe hara ambbawu biyoo saatiyaan ogiyaan dosettiyaa be'ettiyaa erissoti asaa na'aa maaddoosona. etikka awugee awugaa baggan de'iyaakkonne yootosona.

boota joyniyaa bollan yiixettidaagee aybaassi muaaddi sunttaynne aybee

sintta baggaara maxaafe issuwaa oyqqidi haasayiiddi de'iaayye lagga na'ay oyqqo maxaafay ayba maxaafay guyye baggaara naa'u issi mala maayida yeagatii ay mala mera mayrona?

ha yite eraa poo'uwaa ekkite giya xuupiyaappe xade baggaara de'iya karetta qophiyaa wottidi qoriyan zo'uwaa xaaxxida na'aa ayba hanis giidi xeesiyo

maccaasaanne attumaasa naa''u issi mala maayoti awa heeraa wogaa qonxxissiyona etappe qomooranne xadeera de'iya naa''u maccaasa maayoti ayba ammanuwaa maayote

daro cora mera kaameti de'oosona. etappe issoy isuzu giyo kaamiya. ikka maaddiyoy issi ambbaappe hara ambbaa buqurata tookkidi efanawu maaddes.

Cora ushshati de'oosona. etu giddon mattoyiyaa ushshati daro sunttaa oyqqidi de'oosona. ha wodiyaan giigiyaa maattoyiyaa ushshati blaklebil, biiraa darobaa gin doosona.

Wula wushshee aybba harggee? A pattiya xale geetettida dooza mittaynne aybba geetetti xeegetti?

oyddu yelagatu giddon issina maayido banddiray awa banddirtee? eta giddon naa'u qophiya wottidaageetu matumatettaa ayba giyo?

hiillanchchatu kushiyan giigida tamaa eettiyo miishsha aiba giidi xeeggiyo? appe xade baggaara de7iya bashee aibaa oottanawu maaddii?

kaalettidi de'iya asatuppe guyyeera de'iya pulaa aybbaa gixees qommo baggaara manaaxxiriyaa wottidi kushiyan oyqqidobaa aybaa gi xeesiyo

maxaafati eraa immiyaagetuppe issi miishsha eta doomidi nabbabida asi ooninne eraa demmees. luxanchcha keetta luxanchchati ubbaykka maxaafa nabbabanaw koshshees.

ha payduwan cora gidida eqqidinne ut baggay uttidaageetu giddon seeraa nanggissiyaageeti aappune? eta maayuwaa meraekka ay male?

erissuwaa bollan de'iya zannaaqa keettaa oykko yela gati kaayiyoosaa aiba keetta giidi xeesiyo sintta baggaara de'iya olay aybba ollay

karetta maayuwaa maayidi kushiyaa miccidi haasayiddi manatxiriyaa wotti uttida beni wode toopphiyo kaalettidagaa sunttay oonee?

bonccuwaa miya kare medoosaatu giddon wolqqan kayyesuwankka ubbaappe dariya medoosaa ayba woykko oona giidi xeegiyo?

qayye ashuwaa liiqisi anccoogaa bollan oyssaa tigido kattaa ayba giidi xeegiyo a lanqqen deyiya naa'u boottanne caccarati aybate?

naa''u asati wottido caammati ayba geetettidi xeesettiyoona mittaa ayfetuppe issoy manggoy a heggi uttido buquraa ayba gi xeessiyo

maxaafaa bollan de7iya heezzu malaatatuppe issoi wolaitta sodoo yunibarisitiyaa malaata auge?

eqqida bitanee ay oottiddi de'ees. giyo assi huuphessaara xade baggan de'iya malaatay ayba ooso keettaa malaate?

qodan cora gida yelagati ibissi shiiqirona eta giddon bolla baggaara zo7o mera mairaageeti aappune